Tumtumdiba n bɔŋɔ kabɛ nin ninmɔhi n bahi bɛ tuma zuɣu.bɛ tuma maami pallizuɣu kabi be n tumdi maa ka kom paaba na nimaa ni bipuɣinsi be nimaani bidibisi be bi puuni. lɔra piɛla be nimaani kabi kuni nimmohi n bahi bitima maa zuɣu

Komni ka nachimbihi ata ŋɔ baari yaɣari ŋɔ bɛ ʒila ʒiya so ʒi nyuya gbambila puuni ka so mee ʒi nyuya maa be tooni ka ye tumtumdiba niɛma bɛ yela niɛn'ʒehi ka baari loori kom maa.

duu ni n bɔŋɔ ka bipuɣunsi ŋɔ ʒiya ŋɔ bi ʒiya maa lihirila gbana maa puuni binshaɣu shɛŋa din biɛni bi zaa kuli niŋla suhupiɛlli pam laati nim bɛ duu maa ni teebuli zuɣu ka bi zaŋ bi binyahari maa pa n lihiri ŋɔ ka ku niŋ suhupiɛlli pam

Gbampiɛla ŋɔ zoomi zaya ŋɔ n diŋdi bɛ lahazibsi lahazibsi binyabari bɛ zooya pam ka kalli kamara nima ka bɛ kuli zaŋ sɛɛti ŋun diri fiila ŋɔ ninni ŋɔ ni bɛ rikɔɔdi o ni o ni yeri binyeri sheŋa bɛ zooya pam nimaani.

ashibiti duu ni n bɔŋɔ ka neesi paɣaba ŋɔ bɛ ŋɔ bi niŋ nimmohi pam bahi bi tuma zuɣu so kana ti o ti doɣi ka bi baŋ bi ni niŋ shɛm hali ti deei bia maa bia maa ka bi zaŋ soŋ ŋɔ bi zaŋ tani piɛlli pobo

toon dani ŋɔ ka bi zaŋ tam zuɣusaa ka bin ʒɛ tingbani ŋɔ zaa ku niŋ nimmohi bahi ni bi luɣu paagi o ka bi too nuwa bi zooya pam nimaani ka kanli toon dani ŋɔ yɛla daliya ʒiɛ ka so jinjɛm sabinli

duu ni n bɔŋɔ ka bipuɣungi ŋɔ ku niŋ nimmohi niŋdili kashi bi soŋ di puuni taals ka o maagi o maŋa nyaɣarili ni di niŋ kashi fulaawɛs nim bɛ duu maa ni kuɣu n ʒɛya ŋɔ ka bidibgi ŋɔ ʒi di puuni ka duu maa kuli niŋ kashi

Niriba ŋɔ nyala lahaʒibisi bini ka laɣim ʒeya pam nimaa ni n lihiri li bɛ zooya pam nimaa ni ka ka kanli so n za bɛ tooni n wuhiriba hali ti paali.

Dundoŋ puuni ka bidibsi mini bipuɣinsi ŋɔ ʒia bɛ niŋ suhu piɛlli pam bihi ka kuli niŋ ninmohi ni bɛ taɣada bohambu ni ka ye di niɛma dukpila be yili maani ka bɛ ʒi kpahagi nima zuɣu.

Daani m boŋɔ ka niriba ŋɔ biɛni n niŋdi daabilim ŋɔ bɛ kohari nyemanyema ka man miliki nima chokileti nima toofi nima indomi nima bɛ zoo daa maani pam bɛ ka kalli binshaɣu kam be daa maa puuni.

Kobiɛɣu n doya ŋɔ daɣari daɣari nima yaɣaya dipuuni ka bidibsi ata ŋɔ ka bɛ baari yaɣari kobiɛɣu maa di kuli nyɛla goota doya loba nima be dipuuni saɣari kam be dipuuni.

Palli zuɣu ka niriba ŋɔ be ŋɔ bɛ zooya pam ka kalli ka pobi nyɛpobrisi ka kuli niŋ ninmohi pahi bɛ paati paati binyahiri zuɣu bɛ zooya pam bipuɣinsi biɛnima ni bidibsi gba be ni sheba bari cheche nima ka sheba cheni bɛ naba.